Amlamke ɓandu mai langa langa nonde mai goldin, juuɗe mai daneejum, taya ɓalejum, ɗon chebur ha ɓandu mai ɓe ɗo ɓoftira leddi ɓe ɗo ɓofta kare be mai.

Bokketi ɓandu mai roba jungo mai jamdi nonde mai balejum ɓedo yiwira, ɓeɗo lotira, ɓeɗo darna ndiyam ha der.

Alhaji Atikuiku Abubakar baldo ardi ɗo leddi bore majo ha Naijeria mo waziri r Adamawa balo ardi do kosto je Nijeria boye majo.

Mangoro ɓingel leɗɗe himɓe ɗo nyama, colli do nyama, ɓeɗo nyama bannin, ɓe ɗo waɗa jus be mai, ɗo mari nafu haɓandu nonde mai girin nder mai bo boɗejum.

Gerade sa’inga be albasa, be tatase, ɓe nyama ngam nanugo ɓeldum, ɓe nyama ngam velo, ɗo mari nafu ha ɓanɗu pat of protein on ha ɓanɗu.

Tomatur nonde mai boɗejum, kare lambu ɓe ɗo nyama bannin ɓe ɗo waɗa takai be mai, cholli ɗo nyama, ɗo mari nafu ha ɓandu.

Biskit ɓe ɗo waɗa be alkama be biriji, be suga ɓe nyama, ngam ɓeldum, ɓe nyama ngam nanugo velo, ɓe nyamira be ti, ɓe nyama be ndiyam, ɓe nyama bannin.

Deppi: Ɓeɗo defa nyama, ɓeɗo sa’a, ɓedo waɗa nyamdu be mai. Ɓeɗo nyama gam velo, ɓeɗo nyama ngam nanugo beldum. Ɗo mari nafu ha bandu.

Beɗu, ɓeɗo vesira, ɓeɗo maɓɓa, ɓe ɗo sila be mai, nonde mago ɓalejum , boɗejum , ɗanejum.

Londe, ɓe ɗo waɗa be lope. Lope ɓaleje, boɗejum be ɗo darna ndiyam ɗo feuna ndiyam.

Agogo ɓeɗo yira wakkati, ɓe ɗo wata ngam paune, roɓɓe ɗo wata, worɓe ɗo wata, ɓanɗu mai silver, juɗe mai sarka on.

Horɗe ɓe naftira be mai ha yarugo ɓosiri kosam ɓe nyedira ɓe lanya nonɗe ma je ɓokko ɓokko boɗejum be pink.

Guraasa, ɓe ɗo waɗa be fulaawa, ɓe ɗo waɗa be guruka, ɓe ɗo nyaama ngam nanugo belɗum, ɓe ɗo nyaama ngam veelo. Ɓe ɗo nyaama be takai, ɓe ɗo nyaama be yaaji, ɓe ɗo hauta be tii.

Wa'ndu ɗo joɗa ha ladde ɗo joɗa ha sare ɗo yaha ha leddi, ɗo va'a leggal, ɗo mari kosɗe nayi ɓandu man pat gasa ɗo nyama ayaba.

Agogo hore mai njamdi ɓoggol mai roba, ɓedo yi'a wakkati roɓe ɗo haɓɓa worɓe ɗo haɓɓa, ɓedo haɓɓa ngam paune.

Nyebbam ɗo haa der galom yelo, ɓeɗo waaɗa nbe suya bins, ɓeɗo saira nyebbam, ɓe ɗo saira kusel, ɓe ɗo defira, ɗo mari nafu haa ɓandu.

Chittafo bedo wata ha sha’i bedo wata ha sobo bedo wata ha takai, bedo wada lekki be mai do mari nafu ha bandu.

Ɗanwaake. Ɓe ɗo waɗa ɗum be fulawa, ko gurka, ɓe ɗo hauta be ɓokko, be dalam, ɓe nyaama ngam nanugo belɗum, ɓe nyaama ngam veelo, ɓe ɗo hauta citta, be nyebbam, be maagi, be albasa haa nder.

Goiva nonde mai yelo nder mai boɗejum, ɗo mari ɓikkoi hander, ɓeɗo nyama ɓeɗo waɗa jus be mai, colli ɗo nyama ɗo marnafu ha ɓandu.

Mbusri: Ɓeɗo waɗa be gauri, ɓeɗo waɗa be yaɗiri, ɓedo waɗa be muri. Ɓeɗo yara ngam nanugo belɗum, ɓeɗo yara ngam velo ɗo mari nafu ha bandu.

Firiza nonde mai daneejum, ɗo naftira be hiite, ɓe ɗo siga kare ngam feewa, ɓe ɗo siga haako, ɓe ɗo siga ndiyam, ɓe ɗo siga nyamdu, ɓe ɗo siga kusel.

Restauran pellel siutare, pellel nyamugo, pellel yarugo. ɓeɗo sora nyamdu ha ton, ɓe sora njaram ha ton, ɓe wada lamar bangal hatton, ɓikkon makaranta ɗo waɗa lamar haton.

Apple nonde mai girin be ɓoɗejum ɗo haa nder kondo. Ɓeɗo nyama, ɓeɗo waɗa jus, ɗo mari nafu haa ɓandu.

Korewal ɓeɗo naftira ha sare ha ofis ha makaranta ha asibiti ɓeɗo joɗira nde bo ɓeɗo walira.

Panke be takai taushe, ɓe nyama gam nango velo, ɓe nyama gam nango ɓeldum, ɓeɗo waɗaɗum be fulawa, be Gurka.

Vaigoore nonde mai yeelo ndermai boɗejum. Ɓe nyaama ngam nango belɗum ɓe nyaama ngam veelo. Ɓe lauta ha nder haako be lauta bannin nyaama, ɓedolla banninma nyaama.

Koromje nonɗe mai pura-pura be buraon. Be siga ha sare, be siga ha ofis, be siga ngan paune. Beɗo joɗira. Beɗo walira.

Ɗan waake, ɓeɗo waɗa be fulawa, ɓeɗo waɗa be gurka ,ɓeɗo hauta bokko be dalam. Ɓeɗo nyama ngam nanugo belɗum, beɗo nyama ngam velo.

Bakuru, ɓeɗo waɗa be bireji, ɓeɗo nyama gam nanga benɗom, ɓeɗo nyama gam velo, ɓe ɗo waɗa yaji, ɗo mari nafu ha ɓandu ɗum fat an oyil On

Malafare nonde mai grein be boɗejom, ɓeɗo sa nya be bali, ɓeɗo wata ha fadda nage, diyam, ɓeɗo wata gam paune, ɓeɗo fauna sudu.

Jawungal nonde mai ɓalejum be danejum ɗo waɗa geraɗe ɗo fiira ɗo joɗa ha sare, ɗo joɗa ha ladde, ɓe ɗo nyama gerade mai ɓe ɗo nyama kusel man.

Boro nonde mai danejum. ɓeɗo vakka, ɓeɗo joga ha jungo, ɓeɗo wata kare, ɓeɗo wata jawe, ɓeɗo wata cede. Roɓe on naftirta be mai.

Amalanke, nonde mai boɗejum, ɓeɗo waɗa be jamdi be langa langa be taya, ɓeɗo hosa dongal, ɓeɗo hosa dotti ɓeɗo hosa njaredi.

Leeso ɓe naftira ha sare, ɓe naftira ha asibiti, ɓe naftira ha cuɗi walugo je ɓikkoi, ɓe naftira ha hotel nonde mai danejum. Ɓeɗo waɗa be katako, durowa ɗo ha ɗakki mai be waldrop.

Keeke nonde mai daneejum, ɗo naftira be hite, ɗo mari peeda ɓaleejum, ɓe ɗo waɗa zubi be mai, ɓe ɗo nyoti ra, ɓe ɗo sumpita pellel botten, ɗo hoyi kuuɗe.

Haikaleeruu, nonde mai daneejuum, kwanoo mai booɗeejuum, harabaa mai genee on, ɓeeɗoo ati be jamdee ɓeeɗoo waɗaa ibaadaa ha nder, ɓeɗɗoo haɓaa teelee boo haa nder.

Nyebbe ha ndr taso boɗejum, himɓe ɗo nyama, dabbaje ɗo nyama, ɓeɗo defa, ɓe nyama keccum mai, ɗo mari nafu boɗɗum ha ɓandu.

Nyebbam je gasa ɓeɗo wuja ngam gasa ɓedda, mauna, ɓalwa. Ɓeɗo wuja ha hore, ɓeɗo wuja ha vakkude, ɗo ɗiggitina gasa.

Pepesup ɓe nyama bannin, ɓe nyama be nyamdu ɓe nyama be bredi, ɓe nyama gam nanugo belɗum, be nyama gam velo ɓe waɗa be kusal.

Kusel gulagel ɗo ha nder pilet be kabeji, be kokumba, ɓe nyama gam nanugo beldum, ɓe nyama gam belo, ɓeɗo hauta be ti, ɓeɗo yara be jus.

Furut. Ɗon kankana, ɗon ayaba, ɗon abarba, ɗon piya, ɗon siwit milo. Ɓe ɗo nyaama bannin, ɓe nyaama ngam nanugo belɗum, ɓe ɗo waɗa frut salat bo.

Bokiti nonde mai danejum, bandu mai roba, be maɓɓode, jungo mai ɓalejum. Ɓedo nyedira ndiyam, ɓedo darna, ɓedo siga kurori ha nder.

Latas, ɓe nyama ngam nanugo belɗum. Nonde mai girin. Ɓe ta'a wata nder nyamdu. Ɓe ta'a waɗa yaaji, ɗo mari nafu ha ɓandu.

Addalaba bedo naftirta be ma ha gesa, bedo soppa gene bedo soppa ledde beman bedo naftira be man ha vittugo wakkati gese bendi bandu man jamdi on jude manbo leggal on.

Sarka: Ɓe ɗo haɓɓa ha kosɗe nonde mai golden, ɓedo waɗa ngam paune, roɓe ɗo haɓɓa, ɓe ɗo haɓɓa ngam al'aada.

Tingeere nonɗemai boɗejum. kare lambu. Be ɗefira nyamɗu, beɗo wata ha takai. Ɗo mari nafu ha gite. Be waɗira lekki pewal be mai. gertoɗe ɗo nyama.

Mangoro, nonde mai yelo ɓikkel leɗɗe beɗo nyama ɓeɗo waɗa jus be mai, ɓeɗo nyama ngam nanugo belɗum, ɗo mari nafu ha ɓandu.